Kohamma shee n boŋɔ nyingo kukolsi nyɛla din bɛ di puuni baaji nim n yiliya ŋo teebuli nim n ʒɛya ŋo ni dufɛya paɣa maa nyɛla ŋun pobi o noli bin sabinli ka zaŋ sarigi kaavuli o maŋa

Paɣa n bɔŋɔ o nyɛla ŋun gbubi daɣu ka gbubi baa ka baa maa voro o ye la liiga zɛɛ ka so jinjam piɛlli ka piri namda sabinli ka kpa ninkpara sabinli tia nyɛla dini bɛ o yɛanga ni yili maa pɛinti la pɛnta piɛlli ka loori zɛ n tabi li.

salo n bɔŋɔ paɣaba ni dabba paɣaba ayi nyɛla bin ʒɛ dundoli ni paɣa maa ʒimi ka gbubi bia bia maa ʒimi o bi yɛ liiga ka zaŋ bin ʒiɛ zaŋ pa o maŋa

Salima gbibu shee n boŋo niraba ata n ʒɛya ŋo bi zaa yɛla liiga dozima pai nim ka bi gbuni ŋo bi kpaarila shɛli niŋdi shɛli ni tihi n ʒɛya ŋo

Salo n bɔŋɔ aleple n zɛya ŋɔ niriba sheeri na la di zuɣu bia yundi na ŋɔ paɣa ŋɔ nyɛla ŋuni gahi nuu na ka so jinjam sabinli.

politishɛns n bɔŋɔ raali ka bi niŋda shab bala moto nima ka gbubi da paɣala shab nyɛla bin kpɛ n pali loori dabba mini paɣaba

Politisas m boŋɔ sheba nyɛla ban gbibi paati maa tuuta nima ka sheba gbibi bɛ kafuna sheba nyɛla ban gbibi fooni nima bɛ wuɣi wuɣilila zuɣusaa.

Lora m-bɔŋɔ palli zuɣu ka bɛ be ŋɔ so nyɛla ŋun gbubi fulaaki zaɣ'vakahili ka so jinjam sabinli liiga sabinli shɛba nyɛla ban ye liiga piɛla ka pili zipili sabila .

duu puuni n bɔŋɔ kuɣu piɛla nyɛla din biɛni ka naan chɛ kundu nima kundu nim maa biɛla kabood ni gilaas nim biɛni

Salɔ n bɔŋɔ paɣaba ni daba paɣi maa nyɛla ŋun mɔndi banku duɣuni kadi tam buɣim ni teebuli nyɛla din ʒaya. katahipɔŋ tam dizuɣu biimaa nyɛla ŋun gbubi bɔɣa ti so nyɛla ŋun bi ye liiga ka zaŋ liiga vakahili n pa bɔɣu zuɣu.

Linjin sabila n bɔŋo bi pili la zipili sabila doo maa yɛla liiga nuɣusu ka so jinjam sabinli ka piri namda sabinli tihi nyɛla din gili ba.

Kɔhimma shee m-bɔŋɔ zipiliti nyɛla din yiliyiliya paɣa ŋɔ nyɛla ŋun ye liiga nuɣuso ka nyaɣi baaji nuɣuso ka piri namda piɛlli ka di gabi zaɣ'sabila paɣa ŋɔ nyɛla ŋun kuriya ka so jinjam nuɣuso.

Ayirimo tɔriba n bɔŋo bi gbubi la dapaɣala ka sabbu pa di zaa zuɣu shɛba yɛla liiga ʒiɛhi ka shɛba yɛ liiga sabila ka pili zipili sabila.

Bia m-bɔŋɔ bia maa nyɛla ŋun doya piɛɣu ʒela o nyaaŋa loori bihi m-bɔŋɔ kamani ziliji tirata ka naan che binyɛra kamani ninsalibihi ka bɛ pahi.

Salo n boŋo paɣaba n nyɛba bi zaa ʒila taha paɣa so ŋun ʒɛya ŋo o gbubila gaɣali ka kaɣa yulina tia n ʒɛya ŋo tia maa vari suumi

duu puuni n bɔŋɔ kuɣusi nyɛla din biɛni teebuli biɛni mi ka pai tamya ka bini dozim tam di puuni

Salo n bɔŋɔ salo maa tamila palli zuɣu shɛba nyɛla bani pili zupiliti ka shɛba bi pili shɛba yela liiga sabila ka shɛba ye liiga dozima.